Abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bayanikezwa okokudla kumbe okokunatha esikolo lokho kwenzelwa ukuze bahlale bahlakaniphile njalo bezizwa bephilile emzimbeni.

Abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo babhala emidulini besebenzisa okulemibala ehlukehlukeneyo lapho bebonisa ukuba bazwisisile lokhu akade bekufundiswa. Lokhu kungayenziwa kungeyinye yemihloliso kumbe bezikhumbuza bebodwa lokhu abakufundileyo.

Abafundi abasezingeni eliphansi bayadlala betshengisa izindlu zabo zokufundela, bayabedlala ngezikhathi zabo zokuphumula belindele ukubuyela njalo ezindlini zabo zokufundela.

Abantwana abancane, abasesikolweni sabo. Sokufunda, emfundweni ephansi, njalo balombalisi wabo. Okhanya ebaqoqile, onguye obafundisa ukuba umdlalo lo, udlalwa kanjani.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphansi okubonisa emdulwini edwetshwadwetshiweyo kuyafakwa njalo amaphepha alemibala emihle ukuze bazwisise ngcono.

Basezingeni eliphansi ezifundweni zabo. Bayadlala lababalisi babo, beyeqayeqe, belule imizimba ngesikhathi sokuphumula okwezifundweni zabo zamabhuku lapho ababhala khona. Lapha bayabe bephumula.

Abancane qha banatha amanzi ngesikhathi benakekelwa besesikoleni sabo sabancane emfundweni yaphansi bakhanya belombaliso wabo

Abafundi abasezingeni eliphansi bayabhala emidulini bebonisa lokhu abakuzwileyo ngesikhathi befunda .Kungenziwa ukuba lapha besekukhangelwa imihloliso ukuze kubonakale ukuba bazwisise okungakanani .

Abantwana abasezingeni eliphansi kwezifundo zabo balababalisi bebabonisa njalo imidlalo ehlukeneyo engenziwa bephumile ngaphandle kwezindlu zabo zokufundela lokhu kuyahanjwa endaweni ezitshiyeneyo okungaba yindawo yokugcinwa khona inyamazana kumbe lapho okulinywa khona kumbe lapho okulabantu abadala abangabazisa ngokukhula

Abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bayadlala lababalisi babo befundisa njalo bebonisa lokhu abakufundileyo ukuthi bakuzwisisile yini lokhu kwenziwa njalo ezikolweni ezingabe zilendawo ezinkulu ukuze behlanganise abantwana abafunda emazingeni ahlukeneyo

Indawo yokudlalela yabantwana abancane ezifundweni zabo lokhu bakwenza nxa bephuma ezindlini zabo zokufundela bayabe bedlala ndawonye bonke isikolo sonke lokhu kungenziwa kula babalisi kumbe bebodwa

Ingwalo zabantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo ayabe ebhalwe kahle ngemibala ehlotshisiweyo ukuze abantwana bezizwe bethakazelela ukubala njalo bebona izinto abazifundayo zidwetshiwe kakuhle.

Inkundla yokudlalela ibhola lezandla, okudlalelwa khona ukukhaba kumbe ukuphoswabngezandla, iyalungiswa indawo kufakwe lendawo zokuhlala ukuze labo ababukeleyo bangatshiswa lilanga.

Indawo yokufundela abesezingeni eliphansi iyabe ilungiswe kahle yafakwa izihlahla lotshani oluluhlaza ukuze ihlabuse kulabo abafundela khona Kanye labadlulayo bebuka

Izindawo lapho okufundela khona abantwana abasezifundweni zabo eziphansi lapha bebonakaka behleli emithunzini ikakhulu ngezikhathi besekudleni bayabe besidla imiphako ngezikhathi eziyabe ziphawuliwe esikolo.

Abafundi abasezingeni eliphansi kwezemfundo yabo, batshengiswa izindledlana abazisebenzisayo ukungena kumbe ukuphuma esikolweni lapho besiyachitheka sebesiya ngasemakhaya.

Izincwadi zabancane abasezifundweni zabo zaphansi zokuzibalela lezokubhalela lapho ezigcinwa khona esikolweni sabo ngababalisi ababafundisayo.

Ngezinye zezindlela zokugcina amanzi kulabo abantwana abasezingeni eliphansi ukuze benelise ukugeza izandla lokuya esambuzini kuhlale kuyindawo ehlanzekileyo .Labo bengatholi imikhuhlane ikakhulu leyo ebamba izisu

Ngumfanekiso edwetshelwe abancane ukuze bazwisise indawo zokuhlalela lanye lamabhola abawasebenziyo emidlalweni ikathi ke bengasebenzisa lapho besenza ezokugcobisa kanye lokubalaza.

Abasezingeni eliphansi kuzifundo zabo bayathola ukudla esikolweni. Ukudla lokhu kungabe kuvela ku hulumeni kumbe kulaba abezogatsha abasiza abantu kungela mbadalo, lapho abayabe bephakululela abantwana ukudla okunjenge ndumba kumbe isitshwala.

Izindlu zokufundela zabantwana abasesigabeni sokuqala kwezemfundo ezibalazwe ngemibala ehlukahlukeneyo ukuze zithakazeleleke kulabo abancane

Abasezingeni eliphansi kwezemfundo zabo bayabhala behleli phandle bewothamele umthunzi bayabe bebhala emabhukwini abo kukanti ke labo abasaqala bayabhaliswa njalo enhlabathini

Lapho okugcinwa amabhuku abantwana abasezingeni eliphansi ekhanya ibonakalisa ukuba ibazwe ngezigodo ikanti ke indlu ngendlu yokufundela iyabe ilendawo enjalo ukuze bethole amabhuku okubala kanye lawokubhalela ehleli ndawonye.

Abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bathwele ukudla lokho abazahamba beyenikezana emaqembini atshiyeneyo lokhu kungaba ngumqutshi olendumba ophekwe esikolweni ukuze badle lapha kumele bayephumula.

Imidwebo eyabe ifakwe emidulini, esetshenziswa ukufundisa abantwana abasezingeni eliphansi ngokwezifundo zabo, liyabe libonisa izinto ezinjengamakhompuyutha kumbe eminye imitshina abangelayo ukuba bayibone ngokwamehlo enyama.

Ezingeni eliohansi ezifundweni zabo bafakelwa amabhakani azabe ebancedisa ukuba bengahlalahlala bazikhumbuze lokho abakufundayo. Lokhu sokungenziwa ngemibala ehlukahlukeneyo ukuze laba abancane bazizwe balesikhathi sokubuka njalo babale lokho okumele bakufunde.

Indawo yabantwana abasezingeni eliphansi lapho abafunda khona iyabe ihlotshihlotshisiwe yaba mihle ukuze yenze labo abafundela khona bazizwe beqakathekisiwe. Njalo iyatholakala emadolobheni elotshani lobu obuluhlaza.

Abantwana abasezingeni eliphansi kuzifundo zabo babonisa lapho bedlala ngesikhathi sokuzithokozisa bephumula njalo ekufundeni kwezifundo zabo ezezelwa phakathi kwezindlu zokufundela

Ibhuku labantwana abancane abasezifundweni zabo zokuqala elisetshenziswa kuzifundo zenombolo ukubala laba ngabasesigabeni sesibili.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo. Bafunda ngokwenza langokubona, ababalisi babo bayabe bebatshengisa ukuba lokhu kwenziwa kanje besebelandezela ukuze benelise ukuyakwenza emisebenzini yabo yamaqini.

Abasezingeni eliphezulu babonisa abakufundileyo ,lokhu bayabe bebonisa ngokufunda ngokwenza ,lapho besesebenza izinto zangempela abazazisebenzisa lapho sebesemisebenzini yabo.

Indlu yokufundela eyabantwana abasezingeni eliphezulu lapho abafundela khona ngemithi langokulungiswa kwamagetsi langokwenziwa kwezinto ezihlukehlukeneyo. Lokhu bakwenzela ukuba nxa besiyaphandle emisebenzini beselolwazi abaluthole. ngokubona langokwenza

Indawo lapho abezingeni eliphezulu ezifundweni abafundela khona ngokubona bayabe belabaqeqetshileyo kuleyondawo bebatshengisa ukuba kusetshenzwa njani ukuze bengathola izithupha zabo bayemsebenzini yangempela.

Abantwana abasezingeni eliphezulu basebenzisa imitshina yokuthunga bebonisana le imitshina iyabe iyimtshina yangempela njalo bayabe beboniswa ngababalisi babo ukuba kwenziwa kanjani bekwenza bebhala phansi.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphezulu iyabe ilezitulo lendawo yokubhalela lokhu kwenzelwa ukuzw nxa bebhala benelise ukubhala kahle njalo behlale bephilile emzimbeni bengabulawa ngamaqolo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo. Bafunda ngokubona langokwenza. Bayabe bekhangela izithelo, izihlahla izinkomo eyehlukeneyo. Befundiswa njalo beboniswa ukuba okwenziwa kanjani. Sebengafundiswa ukuthi inkomo ihlinzwa kanjani. Kumbe imbuzo isengwa kanjani. Besebeku sebenzisa lokho sebese msebenzini yabo yangempela.

Abafundi abalungisa ukuhamba kwamanzi batshengisa indlela amanzi azangena ngayo ezigubhini ukuze labo okumele bazohlamba kumbe bathole amanzi okunatha benelise ukuwathola eduzane.

Abasezingeni eliphezulu abafundela ukupheka babonisa lokho abakwenelisayo. Lokhu sengabe kusenziwa kungu mhloliso. Okumele bapheke bona njalo badle. Ukuze bekwazi ukuthola amaphepha abo azabenza baqatshwe.

Laba ngababazi. Besebenziss imitshina ephakemeyo. Bayenza imibheda. Lapho okuzalala khona abantu. Lendawo yokuhlalela. Bakhanya ngabafundiswayo, ukukwenza lokho.

Abafundi abasezingeni labo eliphezulu babhala imihloliso njalo ukuze kwazakale njalo kubonakale lokhu ekade bekufunda bakuzwisisile lokhu kungenziwa ekupheleni kwenyanga kumbe ekupheleni kweviki

Balungiselela ukudla kwabantwana balabo abasezingeni elingaphezulu, labo abadla esikolweni bakhanya bebapha okukhulisa umzimba .

Kusezingeni eliphezulu kuzifundo zabo bayabe besenza ngokubona izifundo zabo betshengisana ukuba lokhu kwenziwa kanjani kuyabe kulababalisi babo bebancedisa ezifundweni ezihlukahlukeneyo.

Laba ngabasenzi abakhangele ngezezimota. Bayabe befundiswa njalo bakhanya besebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuba balungise izimota eziyabe zifile kumbe lezi eziza ukuzohlolwa nyanga zonke.

Abafundi abasezingeni eliphezulu bafunda ngokusebenzisa imitshina ehluke hlukeneyo lapho besezifundweni zabo bafakwa bebe ngamaqembu ukuze babone eduze njalo bancedisane.

Abantu labo abafundela ukuhamba befaka amaphayiphi lawo ahambisa amanzi ezindlini bayabe befundiswa besezindaweni ezitshiyeneyo ezingeni eliphezulu. Bafundiswa kakhulu okokusebenzisa izandla.

Izindlu zokufundela zabantwana abase zingeni eliphezulu .Ziyabe zifulelwe kahle njalo zakhiwe ngezinto eziqinileyo .Ziyayenziwa zibukeke kakahle ngokuhlanyela izihlahla lotshani obuhlala buluhlaza emaduzaneni lazo .

Abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bakuzifundo zokuzixovaxova ukuze imizimba yabo ihlale ihlanzekile kumbe ikhululekile. Lokhu kuyenziwa bela babalisi babo. Sekungabe belungiselela imidlalo eyehlukehlukeneyo.

Abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bafunda ngokwenza lokhu kwenziwa befundela ukulungisa amagetsi, ukubaza, ukwakha bayabe besendaweni ezilungele lokho besebenzisa njalo izinto ezifaneleyo ezinjengezitina kumbe okubazwayo.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo. Bayafundiswa ukuba imota zilungiswa kanjani. Lokhu kwenziwa ngokubuya leminye yemifanekiso ebonakalayo njalo ebambekayo eyezimota ukuze babone bafunde njalo bekwanise ukukukhangela ngokwamehlo enyama.

Indawo lapho abantwana abasezingeni eliphezulu ababuthanela khona ukuze banikezwe ulwazi ngabezempilakahle abahamba bekhankasa ukuze bayencedisa umphakathi bazivikele kumikhuhlane engabe isimemetheka.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bayalungiselwa indawo lapho abakwanisa ukuquma khona emgwaqweni lokhu kuyabe kubalazwe ngemizila emhlophe lemnyama zonke izimota ziyama ukuze benelise ukudlula.

Abasezingeni eliphezulu, babonisa imidlalo eyokuzithokozisa, eyokuzijabulisa. Lapha bayagidagida. Bebonisa njalo imidlalo kulabo abahleliyo. Kwenziwa kakhulu nxa kulemihlangano, enjenge yabazali, kumbe ukunikeza labo, abaqeqetshe kahle izicoco,

Abezemfundo abasezingeni eliphezulu baqakathekisa ukufunda kwabantwana abangamankazana kumbe amantombazana. Lokhu kuyenzeka kube lezikolo ezifuna bona bodwa abantwana abangamankazana ukuze labo bathole amathuba afanana lalawo abanye abangabafana.

lbhakani lezikolo ezisezingeni eliphezulu elibonisa igama lesikolo kumbe ibizo ukuba kuthiwa yini. Liyaqondisa njalo izakhamizi ezingabe zidinga indawo. Lokhu kuyenziwa kakhulu ezikolweni ezisemadolobheni.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni laphezulu lapho ababhala khona imihloliso ukuze babonakale ukuba bazwisisile lokho abayabe bekufundiswa. Lokhu kwenziwa ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga.

Ezinye zezikolo zasezingeni eliphezulu. Lokhu kuyenzelwa abantu emphakathini ukuze benelise ukuhambisa abantwana babo ezikolweni. Lokhu kungaba yizikolo zikahulumende kumbe lezo ezingabe zikhangelwe ngabantu ngendawongendawo.

Lezi yizindlu ezifundela abantwana abasezingeni langaphezulu. Lapha bafunda yonke inhlobo yezinto ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abasezingeni eliphakathi laphakathi kwezemfundo yabo bahleli lapho abafundela khona, ikanti ke kubhaliwe emdulini ukuze benelise ukuzibalela lokubhala bebumba amabala.

Indawo lapho okuhlolwa khona imithi eyehlukahlukeneyo ezikolweni eziphezulu . Abantwana bezinga eliphezulu kufanele bathole amathuba okwenza lokho abakubalayo emabhukwini .Lokhu kuyabe kusenziwa belababalisi babo.

Abafundi abasezingeni eliphezulu bayenza imidlalo etshiyatshiyaneyo lapho bechaza kumbe bezilibazisa ngesikhathi bengekho ezifundweni zabo ezenzelwa ngaphakathi kwezindlu zokufundela.

Abantwana abasezingeni langaphezulu lezemfundo balungiselela ukuqala umdlalo webhola bagqoke ezifananayo ukuze bazane ukuba lo udlalela liphi iqembu lo udlalela leliyana.

Ibhakane elibonisa ibizo lesikolo okufundwa khona abemfundo engaphezulu. Nxa besuka lapha abafundi abanengi bayahamba bayethola imisebenzi endaweni ezitshiyeneyo, bayabesebetholile amaphepha abavumela ukuba bengaqhatshwa.

Abafundayo abancane abasezingeni langaphezulu bakhanya bedlala bedlalisa lokhu okwenza imisindo ekuzabenza bathakazelele ukuya emidlalweni yabo

ukuphakelwa abantwana abasezingeni eliphezulu gasesikolwei ukuze bahlale beqinile lokho sokugaba yisitshwala esilendumba kumbe baphekwelwe inqoloyi elendumba lamafutha besenzela ukuba behlale beqinile jalo besenelisa ezikolweni zabo

Abafundi baya esikolweni besebenzisa endledlana ezilungiselwe ukuba bafike kahle benganethwanga, kumbe bengahambanga lapho okulamadaka khona. Lokhu kulungiswa ngabantu abalungisa imigwaqo.

Indawo yabafundayo abantwana abasezingeni eliphezulu kuzifundo zabo lapho besiba lemihlangano kumbe lapho ababuthanela khona ukuze bathole imibiko kulabo ababakhangeleyo osekungaba ngababalisi kumbe abaphathi besikolo

Umbalaisi walaba abasezingeni eliphezulu kuzifundo zabo, uyabonisa laphana kokudwetshiweyo ukuba nxa befuna ukuthunga izinto ezinjengalezi, kumbe ukwenza imicwaningo ehambelana lezama science bakufaka kanjani emabhukwini abo.

Ezifundweni zabo eziphezulu, basebenzisa lezizihlalo, njalo beqamelisela lapho bebhala. Amabhuku abo ayabe ehleli phezulu, ukuze benelise ukubhala kahle. lapha bebhala. Basebenzisa lezingwalo. Lokhu njalo kuyatholakala, lapho okwamukelwa khona abantu kusetshenziswa ukubhala ukuthi umuntu uzebona bani, kumbe uvakatshele bani.

Abasezingeni eliphakemeyo kuzifundo zabo, bahamba bekhuluma kumphakathi ngalokho abalakho ezikolweni zabo abangakunxusela umphakathi ukuba bazofunda ngakho, njalo bayabe benikeza amaphepha kumbe bekhulumisana lalabo abafisayo ukuzokuzwa.

Indawo yokufundela kweyalabo abasezingeni eliphakemeyo, iyabe ihlokisiwe kakuhle ukuze ihlale ihlambulukile njalo lapho bephuma ezindlini zabo zokufundela bazizwe belokuphumula.

Indawo lapho okufundela khona abantu abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo. Kuleminyango eyabe ibhaliwe ukuba lapha yibaphi abafundela khona. Lokhu kwenziwa ukuze abantu bengalahleki.

Indawo okugcinwa khona amabhuku okubala ahlukahlukeneyo kwabasezingeni eliphezulu lokhu kuya banceda kakhulu nxa sebebhala njalo bephenya bedinga ulwazi.

Lapho okugcinwa khona amabhuku kumbe izincwadi zabantu abasezingeni eliphezulu ezifundweni lapho kusenzelwa nxa sokuvelwa makwa amabhuku abantwana impendulo zabo bazithole ziphakathi kwezindawo lezi

Indawo elungiselwe ukuhlala ebantwaneni abase zingeni eliphezulu .Lapha bengahlala ngesikhathi bebala ndawonye . Kumbe bephumula besuka ezindlini zabo zokufunda ikantike kuyabavikela elangeni .Njalo kuyabe kulotshani obuluhlaza lezihlahla ukuze kutholakale umthunzi .

Abafundisa abantwana abasezingeni eliphezulu basebenzisa imitshina yakulezi insuku ukuze bababonise ukuba lokhu abazakusebenzisa emisebenzini yangempela kusebenza kanjani, lokhu kuyenziwa ngemitshina yakulezi nsuku engathatha imifanekiso kumbe eyenza abantu bezwe lokhu okungabe kufundiswa.

Enkundleni yokudlalela inguqu kuyafakwa indawo esithekileyo ukuze labo ababukeleyo benganethwa lizulu kumbe bengatshiswa lilanga ngesikhathi bebukele. Lokhu kwenziwa ikakhulu ezindaweni ezilungiswa nguhulumende elungisela umphakathi.

Kufundela labo abasezingeni eliphakemeyo ezifundweni zabo iyabe ilungiswe kakahle ilemi gwaqogwaqo emincane ngaphakathi ukuze indawo le ihlale ibukeka njalo ihlanzekile.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphezulu. Lapha yikho ababala khona, bayabe bencedisana bengamaqembuqembu kumbe umuntu eyedwa elombalisi wakhe bayenelisa ukuba bahlale ndawonye babonisane lokho angabe ekwehluleka kumbe afisa ukukuzwisisa ngcono.

Amaphetshana ananyathiselwa emidulwini. Kumbe afakwa ezihlahleni. Lapho okulabantu abahamba khona abanengi. Ayabe esetshenziswa ukhankasa, Ngemikhuhlane engabe isihlasele abantu abanengi. Lokhu kuyenziwa njalo kwabezifundo zabo eziphezulu. Ukuze bazi ukuthi beqeda ukufunda, baya kuziphi izindawo..

Indawo esezingeni eliphezulu elungiselwa abantwana abasezifundweni zabo eziphezulu. Leyindawo ingabhadalelwa kumbe uhulumende engabanikeza ukuba abantwana bahlale khona mahala.

Umduli wokubhalela abantwana abasezingeni eliphakemeyo. Lokhu kwenzelwa ukuba ababalisi benelise ukuchasisa kangcono lokhu abantwana akumele bakufunde njalo labo nxa bebodwa befundisana bathole indawo yokubonisana ngcono.

Indawo zokuhlala ezilungiselwa abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo, kuyabe kulemibheda, lendawana lapho umuntu angahlalela khona, kodwa kwandise ukuba ukudla bayephekelwa bengaphekeli phakathi kwezindlu lezi.

Ibhakane elibonisa lapho abantu abafika emtholampilo okumele bayekhona ukuba bayethola usizo. Ikantike lapha libonisa indawo kwabasezingeni eliphezulu ngokwezifundo zabo abangathola khona abaphathi.

Bbasezingeni eliphezulu, bayanikezwa izindawo lapho abazahlala khona ngesikhathi befunda. Lokhu kwenziwa kakhulu laba abahlalela khatshana lezindawo lezi ezokufundelwa. Indawo lezi zingabe ngezibhadaliswayo kumbe uhulumende engabe ekhethile labo abangafisa ukuba bancediswe.

Abasezingeni eliphezulu bakhangela baboniswa ngababilisi babo imitshina esetshenziswayo emisebenzini etshiyeneyo lapha bayabe befunda ngokubona langokwenza bekhangele njalo ababalisi babo bebatshengisa.

Abafundi abasezingeni eliphezulu kwezifundo zabo babonakala besiya ezindlini zokufundela lapho abahlanganela khona lalabo abafundisayo ababalisi babo ikanti ke bayabe behamba bangamaqembu ukuze bafike behlale ndawonye bancedisane njalo.

Abasezingeni eliphezulu balalele umbalisi wabo efundisa. Lapho kuyabe kusezindlini zabo zokufundela bona bayabe bebuka emidulini lokho okuyabe kukhanyiswa ngemitshina ukuze izifundo zabo zihambe kalula bebanengi endaweni eyodwa

Indawo zokufundela abasezingeni eliphezulu lezi ziyabe zihlotshisiwe ngemibala emihle langotshani oluluhlaza lokhu kwenza abafisa ukuzophumula lapho besuka ezifundweni zabo beze bakwejise khona

Imibheda esetshenziswa ezikolweni ezisezingeni eliphezulu lapho abafunda behlala khona bayabe bephiwe njalo bebhadalela izindlu lezi nyanga zonke ikanti ke kuhulumende zikhona ezamahala.

Indawo esezingeni eliphezulu lapho okufundela khona abantwana asebeqeqeshwa ukuba balungele ukuya emisebenzini ehlukahlukeneyo. Lapha kuyabe kulababalisi abaqeqeshiweyo kuyenaleyo indawo

Ezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bebonisa lokhu abakufundeleyo. Lapha kuyabe kuze abadala besizokuzwa njalo bebona ukuba basebenza njani lokhu kwenziwa ezindaeni lapho abafundela khona ukuze bephiwe izicoco zabo.

Zokufundela zabantwana abasezingeni eliphezulu lezi zindawo ezihlanzekileyo njalo bayabe besenzela ukuba abantwana bahlale bengangcolanga bayabe bezihlamba njalo bezigcobisa ngemibala ehluke hlukeneyo ukuze ikhangeleke kahle.

Izihlalo zabantwana abafundayo ukuze benelise lokubhala behleli kakuhle bengabi lemikhuhlane enjanga iqolo kumbe ukwehluleka ukubhalisisa endaweni enzima

Kulapho okufundwa khona ngezempilakahle okugcinwa khona amabhuku kumbe okunye okungekelela imfundo kulabo abafundayo lokhu kutholakala ezindaweni eziyabe zilungiswe ngabeakahulumende.

Abafundi abasezingeni eliphezulu bancedisana ukuhamba kulowu ongenelisiyo oyabe ethwelwe ngumtshina lowu ofuqwayo ukuze ayenelise ukuyofika ezindlini zokufundela.

Indlu lapho okunzinwa khona amabhuku ezikolweni ezisezingeni eliphezulu. Lokhu kuyenzelwa ukuthi zinganethwa ngamanzi kumbe zibe ziloku zithwalwa kuyabe kusinda labo bafundi okumele bayezisebenzisa esikolo.

Indawo lapho okufakwa khona imibiko ehlukeneyo engabe ihambelana lokwesibhedlela kumbe okomphakathi jikelele. Ikantike lakulez' indawo kuyafakwa izixwayiso, njalo labo abamele abantu kumphakathi labo bayenelus' ukuzofaka ezabo izimemezelo.

abasezingeni langaphezulu ngokezemfundo zempilakahle ukufundiswa lokuqheqetshwa yilabo abaqheqetshileyo ngemisebenzi abazayenza lapha sebeqedile izifundo zabo

Abasezingeni eliphezulu kwezemfundo bakhanya besezindlini zabo zokufundela. Lapho bebhala emabhukwini. Abanye bephakamisa izandla lapho bebuzwa imibuzo.

Isikolo semfundo yangaphezulu esikhanya singesiphakemeyo lapho abafundi abasezingeni eliphezulu abahlanganela khona lababalisi babo ukuze babancede bathole amaphepha azabenza benelise ukuqhatshwa emakhampanini lapho sebeqedile.